Kuteƒe aɖee nye ema. Ame geɖeewo va kua tɔƒe eye ame geɖewo do awu yibɔ. Ke ŋutsu aɖee ma dze klo le nyɔnu aɖe ƒe akɔme le akɔ fam nɛ eye aɖaka lae nye ma wokɔ da ɖe teƒe ma.

Ŋutsu aɖe eny ma, do awu yibɔ eye wotsɔ ŋdɔ kutsu aɖe da ɖe teƒe ma, ke ekɔ battery aɖe da ɖe teƒe be woale dziɖegbe ŋusẽ da ɖi

Ɖevi aɖewo enye ma nɔ anyi ɖe teƒe yike ƒo ɖi, woƒe awuwo hã ƒo ɖi eye wonɔ anyi ɖe kletifɔ aɖe yike wokɔ da ɖe teƒe ma dzi. Kotoku aɖewo enye ma le woƒe akɔme le teƒe ma.

Ŋuƒoƒola aɖe nye ma le teƒe ma. Ye wo le ŋu la ƒom sesie ke ɖevi aɖewoe nye ma nɔ teƒe ma nɔ ʋe ɖum ye wosa nu aɖe ɖe naen ɖe ali eye ame aɖewo kɔ avɔ kɔ tsɔ katã.

Ŋutsu aɖe kple viawoe nye ma le nuɖuƒe aɖe eye nuɖuɖu geɖewoe ma le kplɔ dzi na wo ke gatsikple etɔwo hã wo le nuɖuɖua gbɔ ke ɖevi lae nye ma tsɔ nuɖuɖu de nu me na fofoa.

ʋu fɔku aɖeɛ nye ma dzɔ le mɔdodó aɖe dzi, ʋu eve woe nye má va dógo ʋua ɖeka bɔ̀ eye kaka pɛtɛɛ eye ɖeka la wo ŋgɔgbe katã kaka, ʋua ɖeka le dzĩe eye ɖeka le ɣie

Ƒome aɖewoe nye ma nɔ seƒoƒo dom eye wo katã wodo asiwu hafi nɔ seƒoƒoa ŋu dɔ wɔm. Seƒoƒo aɖewo nye ma. Ɖewo ƒe amadede le blɔ eye ɖewo ƒe amadede anɔ aŋtiɖiɖi.

Dɔwɔla aɖewoe nye ma nɔ dɔ wɔm ke wo katã wo le dɔ la wɔm eye woɖɔ kuku yi ke ƒe amadede le abe aŋutiɖiɖi ene.

Dzɔdzɔmeŋutiŋunya srɔƒe aɖeɛ nye ma ke amegeɖewo le teƒea hele nusrɔm eye wókatã wodó awu ɣi yikɛ nye dɔwɔƒɛ ƒɛ awu

Mɔzɔla aɖewoe nye ma le zɔzɔm eye ɖeviwo kple ame tsitsiwo katã le eme. Wotsɔ woƒe nuwo katã eye ame aɖewo tsɔ bagi tsɔ le mɔ zɔm. Wole mɔ la zɔm to gbe aɖe me yina dukɔ bubu me.

Ɖevi aɖwoe nye ma nɔ ŋku lém ɖe ŋutsu aɖe nu wo nɔ dɔ wɔm. Geɖewo medo afɔkpa o eye ɖewo hã medo awu o. Ɖewo nɔ anyi ke ɖewo tsi tsitre. Etsi aɖee nye ma le nugo aɖe me le teƒe ma le ŋutsua gbɔ.

Dzofɔku aɖe ma dzɔ le ʋudzeƒe eye ʋu geɖewo fĩa, dzudzɔ aɖee ma nɔ tutum le ya me eye dzotsiʋu hã enye ma le mɔdodo la dzi ke ʋuawo katã wo fĩa eye wo mega nyo na kuku o.

Ame aɖewoe nye ma to ɖe mododo aɖe dzi eye le woƒe megbea, mɔmemi adzraƒe aɖe enye ma le teƒe ma, eye wotɔ ɖe ŋu aɖe ƒe axa dzi, ŋua ƒe amadedee le gbe mumu eye motokula ɖe hãe ma kɔ nu da ɖe ŋgɔgbe hafi le motoa kum

Dɔwɔla aɖewoe nye ma tɔ ɖe teƒe ma. Wole woƒe dɔwɔwu me. Ɖewo ɖɔ kuku yi ke le ʋi eye ɖewo ɖɔ kuku yi ke le dzẽ. Ame aɖewo do awu yi ke ƒe amadede le dzẽ ke xɔ gã ɖee nye ma le woƒe megbe.

Awusatɔ aɖewoe nye le go ɖim to woƒe gbedoxɔ me. Ke woƒe gbedoxɔ la lolo ale gbegbe eye ame geɖewo tso gbedoxɔ me le go ɖim. Ame ɖewo kɔ ŋu aɖewo eye ame ɖewo le afɔ zɔm.

Sukuxɔ aɖe mee nye ma, ke ɖevi aɖewo kple nufiala nye ma le teƒe ma. Nufiala do awu yike ƒe amadede le blu. Ke nuŋɔŋlɔ aɖe nye ma nɔ ekpea dzi eye ɖeviawo wolé naɖe ɖe asi.

Ameha aɖewoe nye ma. Wodo awu yibɔ kple kuku dzĩ fia be woƒe ŋku biã. Ke wole woƒe dzime dzidziwo gblɔm na dukplɔla to nuŋɔŋlɔ me eye wole gbɔgblɔm na dukplɔla be nèdze agbagba be nuwo nazɔ nyuie.

xɔtula aɖewoe nyema le xɔtum ye wodó wóƒe dɔmewuwo ke ame aɖe nyema do asiwui hafi nɔ edɔwɔm ye ekpe si zam wola nye kpɛ mɛmɛ eye eƒe amadede labe aŋtiɖiɖi ene

Nyɔnu aɖee nye ma le asi me eye ele atikutsetse vovovowo dzram. Edo awu yike ƒe amadede le blɔ eye atikutsetse geɖewoe ma le egbɔ. Mago, tomatosi, aɖiba, kple atɔtɔ woe ma le egbɔ.

Ame aɖewoe nye ma nɔ tsa ɖim le aƒu aɖe to eye nyɔnuvi eve aɖewoe nye ma de sɔ aɖe ƒe dzi me eye wotsɔ silenu tsɔ ɖo ɖe sɔ la ƒe dzime hafi de edzi eye ame aɖee nye ma nɔ sɔ la ƒe megbe nɔ sɔ la kplɔm.

ame aɖewoe nye ma nɔ lãmesē fefe aɖe wɔm ye wó ma ɖe akpa eve amaɖewo le akpaya eye amaɖewo le akpa kemɛ ye wó katã wó dó awu yi, nuyibɔ kple amadede yike nye ŋutiɖiɖi le eme

Nyɔnu aɖe ye ma le koliko tɔm. Etsɔ hɛ kɔ nɔ kolikoa kpam henɔ ami me dem. Kusi aɖe nye ma nɔ exa eye nugo aɖe hã ma le egbɔ ye amadede le blɔ.

Afɔkpa aɖewoe nye ma le afɔkpadzraƒe aɖe eye wowɔ afɔkpa aɖewe ɖe nɔnɔmetata vovovowo me ke afɔkpawo lɔ̃ eɖewo kple ka eye afɔkpawo nyakpɔ ŋutɔ.

Dɔwɔla aɖewoe nye ma le teƒe ma. Wodo awu yike ƒe amadede nye aŋuti ɖiɖi eye woƒe awuwo katã wo ɖi. Wodo asiwui, ɖɔ gaŋkui eye woɖɔ kuku yike ƒe amadede le ʋi.

Atiglinyi eve aɖee nye ma nɔ gbedadaƒo eye ŋu aɖe hã nye ma tɔ ɖe teƒe ma. Atiglinyia ɖeka le ŋua ƒe ŋgɔgbe eye ɖeka hã le ƒe megbe. Ame geɖewo le ŋua me eye wole tsa ɖim be yewoakpɔ nu na yewo ƒe ŋkuwo eye atiglinyiawo nya le kpɔkpɔm na wo ŋutɔ.

Ɖevi aɖewoe nye ma le sukuxɔ me ke yevu nyɔnu aɖe enye ma le wo gbɔ eye ɖewo hã wokpla bagi ɖe megbe eye yevu nyɔnu la yenye ma wɔ asi abe yele gbe dom ɖa.

Ame aɖewoe nye ma nɔ sinimaɖeƒe aɖe henɔ viɖio wɔm ke ɖevi aɖe enye ma le kamera la ƒe ŋgɔgbe ke nyɔnu aɖe haenye ma le megbe eye wole etutum. Ame aɖewo nɔ fotoɖenua megbe henɔ lém da ɖe mɔ la dzi.

Avɔdzraƒe aɖee nye ma ye avɔ vovovowo nye ma le teƒe ma. Avɔawo nyakpɔ ŋutɔ. Kente kple avɔ vovovowo yike woƒe amadedewo to vovo ke nudzralae nye ma mlɔ anyi ɖe teƒe ma eye wotsɔ butu ɖe sa ɖe ali dzi.

yovu nyɔnu aɖee ma tɔɖe teƒema eɖɔ gaŋkui aɖe ke ɖevi aɖewoe nye va egbɔ kpla asi kɔ nɛ ke ɖevia ɖeka ya mekpla asi kɔnɛ o ke boŋu ewɔ aasi abe ameyike lɛ gbedomɖa ene

Ame aɖewoe nye ma va tsi kuƒe ke wokɔ woƒe tsikunuwo ɖo fli me eye wo le tsia kum de nua me eye tsikuŋu aɖe hãe nye ma le teƒe ma.

Xɔ aɖe me enye ma ye zikpuiwo le xɔa me. Ati gã aɖe hã enye ma le teƒe ma, ke agbalẽ aɖee ma le kplɔa gɔme eye nɔnɔmetata aɖewo hã enye ma wokɔ kle ɖe gli ŋu.